Ubwiherero bwubatswe mu buryo bwa kija mbere busa neza ,bugisukuye bugendurwa n'abantu benshi hasizwe ibara ryera n'irindi bara ridasa n’iryera hateye igomwe cane.

Ikibanza c'umwidagaduro c'abana batoyi bigaragara yuko gikurikiranwa neza kandi cubatsu mu buryo bwa kijambere hari ibibanza bisa nkamazu hakabaho n'ahandi hatemberwa n'amazi.

Ibikoresho, vy'umunyeshure bigizwe n'amakaye, yo mu bwoko bwa kijambere ,bisa neza bitukura hakabamwo n'utundi tubara twiraburana ,kera, bisa neza bishasha vyiteguye gukoreshwa

Abantu bambaye impuzu biteguriye gukina umupira w'amaboko bahagaze ku murongo bambaye impuzu kandi bashajije bariko baramutsa ababakurira.

Isomero rifise amadirisha ariko arareka umuco ukinjira indani yaryo hariho intebe z'abanyeshure ndetse n'imeza batereka ko ibikoresho vyabo maze bagakurikirana ivyigwa.

Ikibanza kiri munzu yubaswe mu buryo bwa kijambere gifise intebe nyinshi ariko ntoya zisizwe n'amabara atandukanye bigaragara yuko ari ico gufasha kurera abana bakiri bato cane.

Inyabwonko zitunguruzwa ziteretse kumeza z'imbaho zakije kugira ngo abantu baheze bahabwe ubumenyi bifashishije imbuga ngurukana bumenyi canke ibindi vyose.

Akazu ka surwumwe, gakoreshwa n'abantu b'igitsina gore, gafise umuryango wugaye, usizwe n'ibara ryera; hano naho, hakabaho uruhome, rufise amatafari ahiye neza.

Uburaro bwo mu mashure bufise ibitanda bikozwe mu biti, bibiri biri hejuru, ibindi bibiri biri hasi, bigaheza bigafatanywa n'ibikoresho vyagenewe, maze bigatuma abanyeshure barara neza maze bagakora neza.

Ibikoresho vyinshi, kandi vyiza vyo mu bwoko butandukanye, vyifashishwa n'abanyeshure, maze bano nabo bagaheza bakagira ivyigwa vyiza bagatahura.

Uburaro bwubatswe mu buryo bwa kijambere, burimwo ibitanda bigerekeranye vyinshi cane, bigizwe n'ivyuma bigatuma abantu barara neza maze bakarangura ibikorwa vyabo neza.

Umukasi ukiri mushasha ufise icuma gikomeye gose umaze kwugurugwa ariko utarik’urakata ikintu na kimwe bigaragara yuko ugire ukoreshwe kugira ngo worohereze abantu.

Isomero ryubatswe mu buryo bwa kijambere indani yaryo hariho imeza ikozwe mu giti iteretswe ko ibikoresho vyinshi bivyorohereza abanyeshuri hamwe n'umwigisha gutahura no gusigura ivyigwa.

Abana benshi bari ahantu hateye ivyatsi, bambaye impuzu ziborohera kwinonora imitsi, mbere batanguye n'imyidagaduro, bakabifashwamwo n'abandi babasumvya imyaka.

Iduka niniya cane ifise ibidandazwa vyo mu bwoko bwinshi harimwo n'ivyo kunezereza mbere abana batoya batarakura cane maze bakagira ubuzima bwiza.

Ikibanza giteye igomwe ,cubatswe mu buryo bwa kijambere, gikinjuye mbere kikareka n'umuco uk'injira, cagenewe gukinirwamwo umupira w'amaboko ,ufise mbere n'ikintu bateramwo umengo gifise urusenge.

Abantu bambaye impuzu bigaragara yuko arizo kugirira mu ikarashishi bari ku kibanza co gukinirako umupira bariko baridagadura mu nkino zitandukanye.

Inzu yubatswe mu buryo bwa kijambere ifise ibikoresho vyinshi bigizwe n'ibintu mpengo n'imeza kurivyo hariko ivyuma hakabaho n'ibindi bikoresho hejuru naho hariho amatara asize n'ibaragera atey'igoma.

Ibitanda bishashe neza n'amashuka ariko ibicapo biteye igomwe, vyerekana yuko ari mu buraro bw'inzu z'ingenzi zino na zo zigaheza zikarihisha abazitura, kugirango ibikorwa vyabo bibandanye vyoroha mu vyerekeye imibereho ya misi yose.

Ikibanza gifise intebe kikagira n'imeza zikozwe mu biti hamwe n'ububati buteretswemo ibikoresho bisa nk'ibitabo maze bikorohereza abantu gukurikirana ibyo baba baje kurondera.

Idirisha rikozwe mu vyuma kandi vyinshi cane rigize inzu biboneka yuko ari kaminuza abanyeshure bigiramwo rifasha kugira ngo ibintu biva hanze vyoye kwinjira indani.

Ikibanza cagenewe gukinwamwo umupira w'amaboko, kiri mu nzu indani yaho hariho intebe zituma abarorerezi bakurikirana urukino neza bahimbawe kandi bashigikira imigwi yabo.

Uburaro, buri mu nzu yubatswe mu buryo bwa kijambere; bufise ibitanda bigerekeranye, bishika kuri bitandatu; kimwe co hejuru, n'ikindi co hasi, ubiharuye, birababa cumi na bibiri.

Ikibanza kibitswemwo ,ibikoresho vyinshi kandi bishasha vy'abanyeshure, bino navyo bikagira utuntu dusa nkodukaratasi twanditse ko amafaranga bigugwa ,ariko navyo bigaheza bigatandukana, witegereje neza uburemere ubwoko canke uko bikozwa.

Inzu yubatswe mu buryo bwa kijambere, bigaragara neza yuko ari ikibanza c'isomero ,ariko iteye imbere gifise imeza nyinshi kandi nziza cane ,intebe zikozwe mu bikoresho bitandukanye.

Inyambaro zigizwe n'agapira hamwe n'ikabutura bifise ibara ry'ubururu ,i ryera reka mbere n'ibyirabura bigaragara yuko ari zigenewe kwambagwa n'abakina umupira w'amaguru.

Umupira wo gukina, ufise amabara atatu: iryera, iry'ubururu, n'iry'umuhondo, bigaragara ko ari mushasha, ubereye ijisho, utarakinishwa mu nkino zitandukanye z'abantu bakuze canke abanyeshuri.

Amakaramu akozwe mubiti asa neza mashasha kandi akomeye eka mbere kandi aconze bigaragara yuko agenewe gukoreshwa umwanya uwari wo wose.

Akazu ka sugumwe kubazwe mu buryo bwa kijambere, gashashe neza gasize neza .Reka mbere kareka n'umuco ukarengana kugira ngo uwuhaje wese ashobore kuhakoresha ivyakeneye asanzukiwe neza.

Icuma gifisi bara ryera kirungika amasanamu be n'amareresi ku ruhome canke ku kintu kimeze nk'igikaratasi abantu bagaheza bakabona ico bakwiye gukora n'ico bariko barigishwa.

Umugwi w'abantu b'abagabo bakina umupira w'amaboko uhagaze ku kibuga cubatswe neza bigaragara yuko biteguriye imyimenyerezo canke inkino bambaye mbere n'impuzu ziwuranga.

Ikibanza cagenewe gusomerwamwo ibitabo no gukoresha inyabwonko gifise imeza zakozwe neza be n'intebe shasha ico kibanza kiriko kirakamwo n'amatara kugirango abahakoresha bose bashobore kumererwa neza.

Ibikoresho bitandukanye vy'abanyeshure bigizwe n'isaho z'uguheka zifise ibara ry'irabura , amakaye , amakaramu asesa irangi n'amakaramu yo mu bwoko bw'igiti eka ndetse nayandi yo gusiga irangi.

Ingazi yo mu bwoko bwa kijambere isanzwe igizwe na zibiri ikaba zifatanijwe n'ubwuma abubatsi bifashisha bakeneye kumanika canke kubaka ibintu hejuru.

Uburiro bwishure ryisumbuye bwubatswe muburyo bwa kijambere aho abanyeshure bagenda kwivunirira umusase kugirango babandanye ivyigwa vyabo neza.

Isomero ifise Intebe, be n'Amameza Abanyeshuri bicarako, n'ikibaho canditse ko Amajambo akoreshejwe n'ingwa ryera.

Ububati buteretswe ko ibikoresho vy'abanyeshure bishasha bigizwe n'amakaye ibitabo ndetse n'ibindi vyinshi maze bikorohereza abanyeshure gukurikirana ivyirwa vyabo.

Ikibanza kiri mu nzu yubatswe mu buryo bwa kijambere kibitswemwo ibikoresho vyinshi bitandukanye vy'abanyeshure bifashisha iyo bari mu masomero canke bariko barasubiramwo ivyirwa vyabo.

Ikibanza cagenewe kubikwamwo ibitabo bikoreshwa mu mashure bifise ivyigwa bitandukanye bipanze ari vyinshi rwose, maze bikerekana yuko aho hantu hatanga ubumenyi bukwiye kandi bw'akamaro.

Ibikoresho by'ishuri biteretse ku meza y'imbaho vyagenewe gukoreshwa n'abanyeshuri kugira vyandikwemo ha mbavu yavyo hariho kandi n'ibindi bikoreshwa mu buzima bwa misi yose.

Ibikoresho vy'umunyeshure yiga mu mashure mato mato ,bigizwe n'ibikoresho bitandukanye vy'amabara y'ubwoko bwinshi, bitekeye mu bintu umengo nububwanya bifasha kugirango bikingire imbere y'uko bikoreshwa.

Isomero ryagenewe kwigisha abana bagicuka no kuvuga bato cane bagitangura kwimenyereza ubuzima bw'ishure ryubatswe mu buryo bwa kijambere n'amatafari ahiye.

Umuntu w'umugabo yambaye ishati yicaye ku ntebe ahengamiye ku meza iteretsweko ibikoresho vy'abanyeshure bigizwe n'ibitabo vyinshi kandi bipangapanze.

Abana batoya bariko baragendagenda mwibarabara bariko berekeza ahantu bambaye imyambaro iyerekana yuko ar'abanyeshure ngira ngo bariko baja kw'ishure maze bahabwa ubumenyi.

Abantu bariko baragendagenda iruhande y'amazu yubatswe mu buryo bwa kijambere afise impome zigizwe n'amatafari ahiye ivyuma bishigikiye amabati bituma ano mazu ashobora gukoreshwa.

Abanyeshure bari mu kibanza kiri ruhande y'amasomero yabo hariho ibiti hakabaho mbere n'amabendera bakoresha kugira ngo bubahe igihugu cabibarutse barindiriye yuko ivyigwa bibandanya.

Inzu yubatswe mu buryo bwa kijambere indani yaho hariho ivyuma bigenewe kurerura abantu bakeneye kuva hasi ya nya nzu maze bakaduga hejuru cane hano hariho ingazi hakabaho kandi n'ibikoresho biteye.

Abanyeshure beshi bicaye ku ntebe z'imbaho bambaye impuzu zibaranga baza batanguye gukora ikibazo bafise impapuro, bafise ikaramu bicaye.

Abanyeshuri bigaragara yuko biga muri kaminuza bariko baravugana ivyerekeye ivyigwa kugirango babitorera umuti n'ubwo umengo birabahanze cane bikabonekako barushe kandi bakeneye ubufasha.

Ibikoresho vy'umunyeshuri bigizwe n'amakaramu y'ibiti vy'amabara atandukanye biteretse ku kintu mpengonikibaho asongoye neza kandi zigenewe gukoreshwa n'ingoga na n'ingoga.

Abana batoya b'abanyeshure bambaye impuzu. zi baranga barihanze mu kibanza kirikumwe n'amasomero yabo bigaragara yuko bahejeje ivyigwa canke bari mu mwanya w'umwidagaduro imbere y'uko bataha canke basubira indani y'amasomero.

Ikibanza kiri iruhande y'amazu abantu babamwo hatewemwo ibigazi hariho ubwatsi ahandi naho hagaragara ukwo nyene vyerekana neza yuko ari mu kibano c'abantu benshi maze bakakorera ibikorwa bitandukanye.

Ibikoresho vyishi kandi bitandukanye biteye igomwe bifise amabara y'ubwoko bwishi bikenewe kudandazwa kugira ngo vyifashishwe n'abanyeshure mu gihe bariko bararangura imirimo yayo.

Ikibanza c'ishure kiri hanze y'amasomero kirimwo abana bariko barirukanga bigaragara neza y'uko bariko bariruhura mu mwanya wabigenewe maze bagasubira mw’ishuri bakiga neza kandi bahimbawe.

Abantu bambaye impuzu zisa nk'izukwinonoramwo imitsi bahagaze hanze iruhande yabo hari imiduga myinshi ifise amabara atandukanye barindiriye gutangura igikorwa nyezina.

Isomero ryubatswe n'amatafari ahiye, indani yaryo hari intebe z'abanyeshure n'imeza z'umwigisha, hamwe n'intebe y'umwigisha ikozwe mu mbaho, imbere yuko ivyigwa bitangura.

Ikibanza gitewemo ibigazi cubatswemo kandi n'amazu makeya bigaragara y'uko gikoreshwa n'abantu kugira ngo barangure ibikorwa byabo bya buri munsi.

Akabati, k'imbaho, be n'ivyuma bikeya, kabitswemwo ibikoresho, bigaragara ko, ari ivy'ishure; ariko hejuru, ya nya kabati, hariho ibikombe, vyatsinzwe mu mahiganwa, n'abanyeshure, b'iryo shure.

Agasaho ko guheka ku mugongo gafise amabara atandukanye mur’ayo iryirabura ,iryera bukebuke gateretse ahantu hatabona neza kandi kavyibushe bisa nkaho gatekera ibintu vyinshi cane.

Mu rugo, hariho akazu gatoya, iruhande y'ako umuryango w'icuma, be n'agatebe gatoya, gateretseko igipukuru, hamwe n'amabuye hasi ashashe.

Ibarabara ryiza rishashe n'ikaburimbo rirerire ritandukanya impande zibiri zizubatsweko inzu hariho ivyatsi hakabaho mbere n'imiserege.

Amasomero, yubatswe mu buryo bwa kijambere, afise impome, zigira amatafari ahiye neza, amabati y'ivyuma, akomeye; hanze y'amasomero, hari ikibanza gitewemwo ivyatsi, bigaragara y'uko, ari ic'umwidagaduro.

Ikibanza cubatswemo amazu yo mu bwoko bwa kijambere hariho ivyatsi hariho ibiti n'ivyuma maze bigafasha abantu kubikoresha mu buryo ntangere.

Abantu bicaye ku ntebe zigizwe n'ibiti bariko barakurikirana ivyo umuntu ahagaze yambaye ishati ariko arabasigurira bigaragara neza yuko bariko barahabwa ubumenyi.

Amasomero menshi yubatswe mu buryo bwa kijambere, asize mbere n'amarangi ku miryango, ku madirisha n'ahandi henshi hatandukanye, muri iyo hari y'abanyeshuri ndetse n'abigisha kugira ngo bashobore guhatangirirayo ubumenyi.

Ikibanza kiri hanze y'amazu maremare afise ivyumba bitandukanye amadirisha amabati abantu bariko barakigenda genderako kandi giteyemwo n'ibiti.

Abanyeshure bambaye impuzu zibaranga, zisa neza ,z'amabara abiri atandukanye bigaragara neza y'uko ari umwanya ataruw' ivyigwa ,kandi wagenewe gukora ibikorwa bitandukanye.

Amasomero, yubatswe mu buryo bwa kijambere, afise n'imiryango yuguruye; abanyeshure bariko barinjira, umwigisha ahagaze hanze, abarindiriye; kugira ngo, ivyigwa bitangure.

Umwana w'umukobwa afise imishatsi ariko arasoma mu gitabo k'irimwo ibicapo vyinshi vy'abantu kandi harimo n'amajambo atuma bisigurika neza maze agatahura ibintu.

Abantu benshi bicaye ku ntebe z'imbaho, bariko barakurikira ivy' umuntu ahagaze ariko arabereka, ariko arandika ku kintu gisa nk'igikaratasi cera, ariko co mu bwoko bwa kijambere.

Ikibanza gifise amazu yubatswe mu buryo bwa kijambere asa neza kandi ateye igomwe bigaragara neza yuko cagenewe kwakiramwo abantu bafise ububabare canke indwara maze bano nabo bakakirwa neza bakavugwa maze bakabandanya ubuzima bwabo neza.

Amasomero yubaswe mu bwa kijambere agizwe n'amatafari ahiye neza ku mpome zaho hasizwe ishwagara hanyuma hejuru naho ariko amabati yo mu vyuma ndetse n'ibikingi biyafashe.

Ikibaho cirabura kiri mw'iisomero maze kino na co kikandikwa kw'amajambo n'ingwa zifise amabara atandukanye igibara ry'ugwatsi irindi igera maze bigafasha ugwaruka gusigurirwa neza ivyo bahabwa.

Isomero ifise intebe zikozwe mu biti ariko zino na zo bigaragara yuko zimazwe gukoreshwa igihe kirekire bigatuma abanyeshure batiga mu buryo bubereye bigatuma kandi hahungabana inyigisho zihabwa ivyo bibondo.

Amasomero yubatswe mu buryo bwa kijambere afise amatafari ahiye neza, impome zubatse neza kandi zipanze, hanze hashashe isima ndetse n'ibihome bishigikijwe n'ivyuma, bigaha ishusho nziza yamasomero.

Abanyeshure bariko barakora ibibazo bambaye neza, imyambaro ibaranga bose basa kandi batondetse ku murongo bagatangura amasaha agenewe kandi bagaheza umwanya ugenewe.

Abanyeshure bambaye umwambaro ubaranga ugizwe n'impuzu yo musi hamwe niyo hejuru bifise amabara abiri iryera niryu bururu bariko barinjira mu nzu isa nkaho ariyo gusengeramwo.

Abakinyi batandukanye bari mu migwi ibiri, abambaye umwambaro w'ubururu n'abandi uwusa n'urwatsi rubisi, bari ku kibuga cubatswe mu buryo bwa kijambere, bariko barinonora imitsi, bakoresha umupira.

Abanyeshure barahijeje ivyirwa vyabo bariko barasohoka mu masomero yabo yubatswe mu buryo bwa kija mbere ayubatswe hasi kw'ivu na yandi ageretswe kuri ayo nyene ya mbere, kandi abereye ijisho cane.

Ubupira buto buto bune bwo kwambara bufise amabara atandukanye, harimwo iryera, iritukura, niry'urwatsi rubisi, bwanditseko ijambo "burundi".

Ingazi z'ukudugirako zo mu kibanza c'ishure bacako kugira ngo binjire mu masomero, bahabwa ubumenyi hariho n'ivyatsi, hakabaho n'ibiti abana baratira ijisho mu gihe bariko bararuhuka.

Mw'isomero ry'ishure ry'intango, hari ikibaho c'irabura canditseko amajambo akoreshejwe n'ingwa ryera, hariho kandi n'imeza, igisenge gifise ibiti vyinshi.

Isomero ryubatswe mu buryo bwa kijambere, hariho intebe nshasha be n'imeza bigenda bijanye, imbere hariho imboneshakure abana bigishirizwamwo.

Uruhome rwo mw' ishure ry'intango rumanitsweko ubupapuro bwera kuribwo handitseko amajambo, mato mato acagaguye y'ugusoma ku bana batoya.

ivyuma vyo mu bwoko bwa kijambere biriko birasigurirwa urwaruka rw'abanyeshuri maze bano nabo bakabihimbarirwa bigaragara yuko bipfuza kubikoresha mu buzima bwabo bwa misi yose maze bagatera imbere.

Abanyeshure bigaragara y'uko bakuze bariko barigishwa gukoresha neza inyabwonko itunguruzwa yama iteretse ku meza bigatuma bashobora kumenya kwitunganya mu bikorwa vyabo vya misi yose.

Igikoresho co mu bwoko bwa kijambere cagenewe kwihagarikamwo kugirango ugire umwanda mukuru canke mutoya kiri ahantu hubatswe mu buryo bwiza hasa neza gifise n'ibara ryera

Umuryango w'icuma ufise ibara ry'ubururu, wanditseko amajambo afise ibara ryera, wugaye bigaragara yuko ujana ahantu hatagenderwamwo abaribo bose.

Ikibanza giteye igomwe gitewemwo ibiti vyinshi vy'akaroruhore bifise amababi y'urwatsi rwera iruhande hariho amazu menshi cane yubatswe mu buryo bwa kijambere.

Isomero, ifise intebe nyinshi, z'imbaho; abantu bicaye, biteguriye gutangura icigwa, imbere y'abo, hari ikibaho cirabura, hano hantu, hagenewe gukoreshwa neza.

Inzira, iri iruhande y'amazu, yubatswe mu buryo, bwa kijambere, abantu bariko, baragendagenderako; baza, canke bagenda kure, maze bagakora, ibikorwa bitandukanye, iruhande.

Abantu babiri bambaye impuzu zifise amabara atandukanye, bariko baragendagenda imbere y'inzu yubatswe mu buryo bwa kijambere, ifise amadirisha agira ibiyo, amatara, imiringoti, eka ibintu bihimbaye cane.

Inzu yubatswe mu buryo bwa kija mbere, igerekeranye ikagira ivyumba vyinshi ,bigaragara yuko ari amasomero yo mw' ishure rya kaminuza, maze hanze hakabaho ivyatsi n'ibiti vy'akaroruhore.

Ikibanza giteye igomwe, kirimwo ivyatsi, ibiti, ndetse n'amazu, yubatswe mu buryo, bwa kijambere, bigaragara y'uko, ari ic' ishure; maze kigakoreshwa, kugira ngo, abana n'abarezi, bahidagadurire.

Umuryango, usize, ibara ritukura, wuguruye, mu biro, bigaragara yuko, ari ivy' Abantu canke ivy'umuntu ajejwe gutunganya ibikorwa rusangi, mu kigo kirangwamw' Abantu benshi.

Isomero risize ibara ryera indani, hejuru ku gisenge hari amatara yo mu bwoko bwa kijambere hamwe n'icuma cagenewe gutanga umuyaga, ku ruhome naho hari ikihome cirabura cagenewe kwandikwako mbere gisanzwe kiriko n'ingwa yo mu bwoko bwera.

Abantu bicaye ku ntebe z'imbaho be n'abandi bahagaze bigaragara yuko bari mu nyigisho zijanye n'amategeko agenga ibintu vy'ugutanga ubumenyi mu mashure eka n'ahandi henshi.

Isomero ryo muri kaminuza, hari abanyeshure, bariko barakurikirana neza umwigisha, bicaye ku ntebe, zisize ibara ry'umuhondo, bambaye impuzu, bashajije, kandi bisoneye.

Igihome co kw'ishure ryisumbuye kimanikwa ko amatangazo eka n'ibirangamisi abanyeshure bifashisha mu gukurikirana neza ivyo bahabwa mu masomero.